Ikiyaga tanganyika kikaba gifise ibara ry'ubururu, indani hakaba hari ubwato bufise ibara ry'ubururu, n'iry'umuhondo hakaba hicayemwo abagabo babiri iruhande hakaba hari imisozi miremire cane.

Hepfo y'inzu hateye igiti kirekire c'ikigazi, hakaba n'ikindi giti kikiri gitogito nacone c'ubwoko bw'ikigazi, hakaba hanateye nayandi moko y'amashugwe, hakaba hari imodoka ihagaze hirya y'ivyo biti, hakaba hari n'inzu ngufiya ikoreramwo amashirahamwe y’uburimi n’ ubworozi.

Amatunda atatu ateretse ahantu akaba agifise inkondo kandi ayomatunda yose akaba ahiye yareze neza, amwe namwe akaba agiye afise n'utubara t'ugwatsi, n'utundi tugomba kwirabura. Ayo matunda akaba bahejeje kuyoza kugirango ashobore kuzimanwa umushitsi.

Ikiyaga Tanganyika kirimwo ubwato kikaba gisa n' ubururu ubwo bwato bukaba busa n' umugina iruhande yaho hakaba hari ishamba ry' ibiti vyinshi cane.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo inka, impene, intama zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura n'iryamugina, zikaba ziri m'urupangu rwubakishijwe amatafari.

Ibarabara ry'ibivu bisa n'ibara ritukura haba hari ikiyaya kinini kirimwo ubwatsi bwimeza ibiti vyishi harimwo n'igitoki hakaba harimwo n'amazu yubatse mu vyondo.

Ikibanza kinini cane. Kikaba kirimwo ubwatsi n'ibiti vyimeza. Hakaba hatewemwo n'ikigazi kinini cane. Hakaba hahagazemwo n'umugabo. Iruhande yiwe hakaba hari urupangu rwubakishijwe n'ibiti.

Ishamba rinini cane ikaba irimwo ubwazi bw'imeza bufise ibara zitandukanye harimwo iryo umuhondo n'iryo icatsi kibise hakaba hari n'ibiti vyinshi bitandukanye harimwo ikigazi.

N'umurima munini cane utewemwo amashu yeze, akaba afise ibara ry'urwatsi rubisi, hakaba hahagazemwo umugabo, akaba ariko arapompa ayo mashu.

Ibarabara rirerire ryubakishije ikaburimbi ariko rikaba rishaje ryaratanguye kwimburuka ricikamwo ibinogo bigiye bitandukanye ahandi naho ikaburimbi irasenyuka haza ivyondo iryo barabara rikaba rikikujwe namapoto yumuyagankuba n'ibiti vyinshi.

Umurima muniniya urimwo ibiterwa bigiye bitandukanye n'uwundi murima uboneka nk'aho uheruka gusoromwamwo ibigori, imisigati yayo yumiye mu murima, hakaba hariho n'iyindi mirima idaheruka kurimwa yashivye irimwo n'idengeri ry'amazi, hakaba ariho n'iyindi kuruhande irimwo umwavu n'ivyatsi vyumye.

Ni ibarabara rinini cane ririmwo ikaburimbo risa nk'iryabomotse, hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi birebire, hakaba hari ibi n'ibipoto vy'ivyuma birebire. Hejuru hakaba hari igicu cera.

Iraro rinini cane ryubakishijwe n'ibiti, hakaba harimwo inka ifise amabara atandukanye, harimwo iryera n'iryirabura. Hakaba hahagaze umugabo yambaye umupira wera.

Imodoka bamanuye ikiyo hakaba hari ibarabara ry'ikaburimbo riri impande y'ahantu hari urupangu rw'ivyuma hari ishamba ririmwo ibiti hakaba harimwo n'inzu ndende cane.

Igitungwa bashizemwo indimu, izo ndimu akaba ariho bakiva kuzamura ,hakaba harimwo zimwe na zimwe zitoya izindi ziteze neza zininiya hakaba hariho n'izindi zihishiye, izindi zifise n'urwatsi rubisi Kandi izo ndimu zikaba zigiye kugurishwa canke zikoreshwe.

N'iraro rinini cane, rikaba ririmwo inkoko nyinshi zikaba ziriko ziratoragura hasi, izo nkoko zikaba zifise ibara rya mugina, iruhande hakaba hari ishamba ririmwo ibiti, harimwo n'ibiti vy'igitoki, hakaba hahagazemwo umuntu.

Iraro ririmwo inkokokazi zifise ibara rya mugina hakaba hahagazemwo umugore afise ibido ifise ibara ry'umuhondo akaba yambaye igitenge n' ishati.

Umurima munini cane utewemwo ibigori bikaba bitarera ,hasi bakaba bariko n'ubwatsi bwimeza ,ivyo bigori bikaba bifise amababi y'urwatsi rubisi ,iruhande hakaba hariho inzu nini isakawe n'amati.

Igishitsi gihagaze ko inyuni iri mu bwoko bw'inuma ico gishitsi kikaba caraciwe carumye kiri mu busitani bw'ivyatsi iyo numa ikaba ifise amabara yera n'amaguru agomba gutukura n'umunwa ugomba gutukura, kandi muri uwo musitani haka hara n'ibindi vyatsi vyumiyeho hasi.

N'uruzi rwinshi cane gose rutemba ruca ku mabuye, rukaba rufise ibara ryera, rukaba ruri impande y'amashamba manini arimwo ibiti vyinshi afise amashami y'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ivyatsi bitandukanye vyimeza hasi bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi niry'umuhondo, hakaba hari ibiti birebire cane, iruhande hakaba hari ikiyaga kinini Tanganyika.

Ahantu harunzwe inkwi zisatuye mu buryo bungana harategugwa kugirango baze barahashira zankwi zume neza kubera yuko ntihafutse kandi zikaba zirindiriye ko baza kuzipakira ngo bazitware ahantu bazozicanisha canke bazihinguremwo ikindi kintu.

Ikanevu yubatswe n'amabuye iruhande hakaba hari amashurwe menshi cane afise ibara ry'umuhondo hakaba hari n'ayandi atewe harimwo n'igiti gifise amashami asa n'urwatsi rubisi.

Mw'ibotike irimwo umugore, ariko aradandaza imiti itandukanye iri mu bukopo bwinshi butandukanye bufise amabara atandukanye harimwo igera iryo ubururu niritukura n'iryo catsi kibise.

Ni ibarabara nini cane ry'ibivu, iruhande hakaba hateye amashurwe atandukanye harimwo ibigazi, ayo mashurwe akaba afise amabara atandukanye harimwo iryumuhondo n'iryicatsi kibisi, hejuru hakaba hari igicu.

Imisozi myinshi cane ikaba iriko ibiti vyinshi n' ubwatsi bwinshi bwimeza hakaba harimwo n' amazu yubatse hejuru hakaba hari ikirere gisa neza.

Ikibanza kinini cane kirimwo uruzi rwubakiwe i ruhanda hakaba harimwo amazu hakaba hari ishamba rinini cane ririmwo ibiti vyinshi.

Ikibanza kinini cane kirimwo umurima uyo murima ukaba utewemwo ibiterwa bitandukanye harimwo imyumbati ibigori bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi inyuma hakaba hari ibiti vy'ibigazi birebire.

Akabarabara k'ivu iruhande hari umurima munini utewemwo imyumbati ukaba ufise amashami asa n'urwatsi rubisi hakaba hari n'ikigazi kirekire cane n'inzu yubatse.

Mu kibanza kinini kikaba kirimwo imisozi myinshi cane miremire ikaba yubatseko amazu menshi i ruhande hakaba hari ishamba ry'ibiti vyinshi hejuru hakaba hari igicu cera.

Ni isoko nini cane irimwo ibiseke vyinshi bitekeye ivyamwa vy'imandarine, ivyo vyamwa bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iry'icatsi kibisi n'iryumuhondo.

Ikimanza kinini cane hirimwo inka nyinshi zifise amabara atandukanye harimwo igera iryirabura ni ryamugina hakaba hahagaze umwana, ariko araziragira.

Ahantu ku nkombe y’uruzi hakaba hahagaze inyoni y’umusambi ikaba ifise amaguru agomba gutukura n’amabara agomba kwirabura n’ayandi yera , ikaba ihagaze hafi y’ahantu harimye ahandi naho hakaba hari ivyatsi birebire n’ibiti birebire vy'amashami.

Ikiyaga kindini y'iya c'amazi menshi kikaba gifise ikiraro kiva ku nkombe yaco gishika hagati yo ku mazi i co kiraro kiba cubaswe mu buryo bwa kija mbere cubakishijwe ivyuma n'isima hakaba ari n'inyoni z'ubwoko butandukanyi zihagaze kuri iza nkengero ya ca kiraro.

Umugore yashoye imicungwe yiwe kw'isoko aca atangura kuyipanga mu turundo, utwo turundo rero tukaba tugiye dufise ibiciro vyatwo, kandi iyo micungwe igiye ihishiye iyindi ikaba ikiri mibisi.

Muzi y'urugo ahantu hari amabuye menshi bateguye ahantu abantu bazoza baraca baciye inyuma hakaba ari nkoko heruka kuberuka udushwi twinshi two dusha twa dufise amabare atandukanye ayirabura n'ayo mugina utwo dusha twa turyamye muri amabuye turi ko turotizuba.

Kamariza yashoye umufuko, uwo mufuko ukaba ushasheko imboga zigiye zitandukanye yasoromye mu murima wiwe, izo mboga zikaba zifunditse mu dufungo, hakaba hariho n'izindi mboga agiye afise mu tubase, utubase tukaba turiho udutukura n'utwubururu bwerurutse n'ubwijimye.

Ahantu ku nkombe y'ikiyaga. Hakaba hari inkombe y'ivyatsi vyinshi vyimejeje, ibindi bikaba vyumye, ibindi bikaba bitotahaye. Hakaba hariho igikoko kiba mu mazi; ico gikoko kikaba citwa imvubu. Ikaba ari niniya cane. Ikaba yasamye iriko irerekana mu kanwa ; ifise amenyo makeya cane.

Kamariza avyutse yicara imbere y'iraro y'inka yiwe yambaye igitenge afunze n'igitambara mu mutwe ariko aragosora ibigori, inka yiwe nayo ikaba iri mw'iraro ryubakishije ibiti n'amabati, iyo nka ikaba ifise amabara yera n'ayirabura n'amahembe maremare iriko iririshiriza.

Basabose azindukiye mu murima yambaye ibirato vy'ingamiya vyirabura n'ikabutura n'umupira ugomba kweruruka, akaba yambaye n'inkofero yirabura ahetse ipompu ifise amabara yirabura ayagomba gusa n'umuhondo, n'ayagomba gusa n'agahama akaba ariko agenda apompa umuti amashu yiwe.

Imifuko myinshi cane rwose ipanzi ku murongo ikaba ifise ibara ryera ikaba icafyeko n'ibindi bintu bitandukanye harimwo ibifise amabara asa niritukura n'igyo icatsi kibisi n'iryirabura.

Ikibanza kinini cane, harimwo ibiterwa bitandukanye, harimwo n'ivyatsi vyimeza, hakaba hahagazemwo umugabo, ariko arapompa ivyo biterwa, iruhande hakaba hari uruzi.

Umufuko urimwo ibintu uwo mufuko ukaba usa na urwatsi rubisi ukaba ugiye wanditseho amajambo yanditse mu mabara yirabura nayera hakabaho nayandi agomba gutukura uwo mufuko rero akaba arimwo ibintu vyinshi kandi ukaba ugipfundikiye.

Uducupa dutatu turyamye ku meza utwo ducupa tukaba tugomba kwera twa dufise imifuniko y'urwatsi hakaba arimo n'udukaratasi tuzungurutse twa ducupa tugira twanditseko amajambo yandikishijwe amabara y'umugina ayirabura na yera, kandi two ducupa tukaba twerekana ko harimo umuti.

Umugore akenyeye igitenge akaba anafunze igitambara mu mutwe akaba yambaye n'agashati ku muhondo akaba ahetse ipompo ifise amabara y'ubururu n'umuhondo ariko arapompa ibiterwa vyiwe ku girango abirwanye udu koko twoza kona uwo murima.

Imifuko ine, iyo mifuko ikaba irimwo ikintu kimwe kandi iyo mifuko ikaba yera, ikaba yanditseko amajambo, ayo majambo akaba yandikishije ibara ry'ubururu n'iryurwatsi rubisi. Hakaba hariho n'ayandi mabara agiye atandukanye ari kuriyo mifuko? hariho ayatukura n'ayumugina.

Ikiyaga kininiya kikaba kiriko gikorwamwo igikorwa co kuroba bakaba bashize insenga niniya zipfushwe n'ivyuma ziriko nimigozi igomba barobe amafi menshi hakaba ari n'ubwato bukozwe mu mbaho no mu biti ihagazemwo abantu bafise ibikoresho bariko barashira kuri za nsenga kugira ngo bashobore kuroba neza.

Ikibanza kirimwo ifi zibiri bahejeje kuroba, zikaba zitekeye mw'isashe. Zikaba ziri ahantu hakanye cane, aho hantu hakaba hafise ibara ryera.

Ububiko bashizemwo amasamake maniniya ayo mafi akaba ahejeje kurobwa mukanya hejuru hakaba hariho udukemanyi tubiri kamwe kaniniya na kandi gatoya dufise amabara atandukanye harimwo akera n'agatukura bagiye gushiramwo ayo mafi kugirango bashobore kuyagemura.

Imeza y'ikibaho, hakaba hariko isihani yicuma, iriko ifi yokeje hariko amatomati, indimu n'ibiraya bacishije mu makoto.

Ni ikirago kinini cane kijishije kikaba kiriko indagara nyinshi bahejeje kuroba, izo ndagara zikaba zifise ibara ryera iruhande hakaba hari n'amazu.

Kamariza ateguye isahani y'irabura iriko amafi atatu yomubwoko bw'amasamake ayo mafi akaba ateguwe ameze neza, Kuruhande naho hakaba hari ibirungo baza gukoresha bariko barateka y'amasamake ahandi naho hakaba hari utuntu tumeze nk'utwuma bashiramwo umunyu.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo ibikoti koti, vy'ibigori, hasi hakaba hari ubwatsi bwimeza busa n'urwatsi rubisi, hakaba hatewemwo igiti gifise amashami.

Umurima muniniya uwu murimo kaburimyimwo ibiraya n'ibindi biterwa bigira bitandukanye bikaba, kandi bisasiye ivyatsi vyumye kugira ngo bishobore kubika amazi kugira ngo vya biraya bigume bitotaye, kandi vyo biraya bikaba vyatanguwe kuzana amashuguwe vyerekana ko bigiye kwama hakaba ariho ni undi murima hakuwe gya uwereuka gusurumwamw ibigori imisigati yavyo y'umi.

Umurima utewemwo amashu ku murongo hakaba hari n' amazu y'amashure yubatse neza akaba afise n' ibiyo bisa n' ubururu.

N'umurima muniniya cane gose ukaba urimwo ibiterwa bitandukanye harimwo n'ivyatso vyimeza ivyo biterwa hakaba harimwo igitoki kikaba ceze kikaba gishigikiwe n'ikindi giti.

Ishamba rinini cane rikaba ririmwo ivyatsi vyinshi vyimeza, hakaba harimwo n'ibiti bifise amababi manini asa n'urwatsi rubisi, iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti.

Umurima urimwo ibitoke, hakaba hariho ibitoke bikuze binashigikiwe n' ibindi biti baciye bakabishigikiza, ibindi bitoke navyo bikaba bitarakura neza bikiri bitoto, uwo murima ukaba warimejejemwo ivyatsi bigiye bitandukanye birimwo urwiri n'ibindi hakaba harindiriwe ko baharima bakahatera.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza. Hakaba hari n'ibindi biti vyumye, hari n'akabarabara k'ibivu, hakaba hatewemwo ibiti birebire cane bifise amashami menshi.

Umurima mu nini cane ukaba urimwo hasi ubwatsi bwimeza hakaba hatewemwo ibigori vyishi cane bikaba bitonze ku murongo ivyo bigori, bikaba bifise amababi afise ibara ry'urwatsi rubisi.

N'ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwinshi bukiri buto bwimeza, hakaba harimwo intama ziriko zirarisha, iruhande hakaba hari ibiti birebire.

Umurima muniniya uteyemwo urubingo. Urubingo kikaba ari icatsi ciza kiribwa n'inka. Inka zikaba iyo ziriye ico catsi zigira umukamo ukwiriye. Hakaba hanateye ibitoke, bimwe na bimwe bikaba bikiri bitobito. Kandi ivyo bitoke bikaba bishigikiwe n'ibiti bashinze.

Ikibanza kinini cane kirimwo n'umurima ukaba urimwo ubwatsi butandukanye bwimeza bukaba bufise ibara ryicatsi kibisi hakaba harimwo n'ibiti birebire cane inyuma hakaba hari imisozi.

Ikibanza kinini cane, kikaba kirimwo ibikotikoti vy'ibigori vyumye, hakaba harimwo n'igiti kinini cane c'ivoka hariko n'ivyamwa bikaba bitarera.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza hasi hakaba hari n'ibikotikoti iruhande hakaba hari amazu manini yubatse n'ibiti birebire, hejuru hakaba hari igicu cera.

N’umurima munini cane baheruka gusoromamwo ibigori hasi hakaba hari ubwatsi bwinshi bw'imeza hakaba harimwo n'igiti kirekire i ruhande hakaba hari n'ishamba rinini ririmwo ibiti.

Mu murima munini cane bahiruka gusoromamwo hakaba harimwo ibikotikoti n'ubwatsi bw'imeza iruhande hakaba hari ishamba rinini cane ririmwo ibiti vyinshi.

Akayira k'ikirundi gaca hagati y'imirima ibiri, iyo mirima ikaba irimwo ibitegwa bigenda bitandukanye, ku nkengero y'iyo mirima hakaba hari ivyatsi vyimejeje n'ibiti birebire vy'amashami menshi kandi hakaba hari n'ibitoki biteye ruguru y'iyo murima, hakaba hari n'ivyatsi vyumiye muri ya nzira.

Ikibanza kinini cane kirimwo isoko ryubakishijwe n'amabati hakaba harimwo ivyamwa vyishi bitandukanye harimwo inanasi, imyembe, indimu harimwo n'ibitunguru.

Ibikorwa rusangi vyitabiriwe nabashinzwe umutekano n'abarimyi n'aborozi n'abanyagihugu baba muri ako gace bakaba bavyutse barima umusozi bakaba bararima baduga basigaje igice c'umurima bamwe bakaba bariko bararandura ivyatsi abandi barimisha amasuka.

Ikibanza kinini cane kirimwo umurima ukaba urimwo imyumbati ikaba ifise amashami asa n’urwatsi rubisi hakaba hahagazemwo umugore yikoreye umufuko wera inyuma hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti.

Isoko rinini cane gose rikaba bariranguriramwo ibiraya vyinshi ivyo biraya bikaba bitonze ku murongo bikaba bifise ibara rya mugina hakaba harimwo n' abantu bariko barabidandaza.

Imeza ikozwe mu mbaho ikaba iteretseko amapera abiri akiri kw' ishami iryo shami naryo rikaba rigifise amababi ayo mababi kandi akaba asa n' ugwatsi rubisi ayo mapera nayo akaboneka nk'ayatarasha agiye kurongwa akaba ataritswe kugira ngo azoshe aribwe.

Umurima muremure uteyemwo ibigori, ivyo bigori bikaba biteye mu buryo bwa kijambere bara biteye Ku murongo, hakaba hariho umugabo yitwa Basabose ariko aragenda abibagarira kugira ngo bishobore gukura neza, kandi hakurya naho hakaba hariyo akayira k'ikirundi kariko gacamwo umuntu yikoreye inkwi.

Umurima munini cane ukaba utewemwo icayi, kikaba careze. Hakaba hahagazemwo umugabo ariko aragisoroma, akaba yambaye itaburiya isa n'umuhondo.

Umurima umunini cane utewemwo ibitunguru bikaba bimwe vyareza ibindi b'itarera hakaba hahagazemwo umugore yambaye umupira w'icats kibisi igitenge n'igitambara mu mutwe akaba afise ibase y'ubururu, ariko arabivomera.

Ibiraya vyera, ivyo biraya bakaba bakunze kuvyita ibiraya vy'amazi kubera bigira amazi menshi, ivyo biraya bakaba bavuye kubisoroma babitunganije kugira ngo bashobora kubishira mu m'imifuko bijanwe kw'isoko canke bigemurwe ahandi hantu hose bashobora kubigura bigirire abantu neza.

Umurima munini cane ukaba urimwo ibitoki vyinshi, hakaba hahagazemwo umugore yambaye ishati, akaba afise n'isuka mu ntoki, yambaye n'igitambara mu mutwe cera.

Ni umurima munini cane utewemwo ibigori bikiri bito hakaba hagazemwo umugore yambaye igitenge gifise ibara ritukura akaba afise isuka ayikoreye ku bitugu inyuma hakaba hari imisozi miremire riko ibiti.

Umurima muniniya w'icayi ukaba urimwo umugabo yitwa Basabose, yambaye isarubeti igomba gusa n'agahama, akaba yambaye n'inkofero igomba kwirabura, akaba afise igitunga ahetse ku mugongo, kijishije ariko agenda ashiramwo amababi y'icayi kugira ngo aje guhingurwamwo icayi.

Umugore afise isuka mu ntoki akaba nahetse n'umwana wu mugore ,akabakenyeye igitenge yambaye n'umupira mwo wo ku maremo ar yafunze na agatambaro akagomba gusa umundo mu mutwe akaba ari kumwe na umugenzi we na wene yambaye igitenge akaba yambaye n'umupira mwo wo ku maremo ara cemwo turongo afunze igitambaro mu mutwe hakabavyukiye mu murima ba ari ko barabagara ibiharage vyabo.

Abagore benshi bahawe akazi ko gusoroma icayi. Abagore bamwe bakaba bambaye amashashe, abandi nabo bakenyeye ibitenge. Bose bakaba bambaye ibitunga ku rutugu bagenda bashiramwo amababi y'icayi kugira ngo ajanwe mw'ihinguriro avemwo amajani.

Ikibanza kinini cane kirimwo umurima munini ukaba urimwo ibiterwa bifise amashami asa n'urwatsi rubisi hakaba hagazemwo abantu batatu bariko barabagara inyuma hakaba hari inzu nini yubaze.

Akabarabara k'ikirundi bariko baracamwo abantu benshi batandukanye harimwo abagabo n'abagore, abagore bakaba bikoreye ibiseke bijishije birimwo icayi bavuye gusoroma.

Kamariza avyukiye mu murima wiwe yarimyemwo ikaroti yambaye igitenge numupira ugomba gutukura afunze nigitambara mu mutwe kandi akaba afise nisuka anezerewe afise akanyamuneza ariko arasoroma ikaroti ziwe abonako zakuze zameze aho hantu neza.

Ikibanza kinini cane kikaba gihagazemwo umugore afise iterefone mu ntoki akaba afise n'itara ryera akaba yambaye igitenge inyuma yiwe hakaba hari ishamba ry'ibiti birebire.

Umuhinga mubijanye no kurima akaba yambaye umupira wirabura n'ipantaro igomba kwera n'inkofero rigomba gutukura n'amarori akaba, ariko arasigurira abarimyi ukuntu ibiterwa n'ibiti bidakwiye kuza biraterwa bagendeye ku seremetero z'abugenewe.

M umurima mu nini cane rwose ukaba utewemwo ibiterwo bitonze ku murongo akaba ari itomati zikaba zitarera zifise ibara zitandukanye harimwo iryo icatsi kibisi ni ry'umuhondo.

Ikibanza kinini cane bahejeje gusoromamwo imyumbati bakaba bayipanze k'umurongo iyo myumbati ikaba ifise ibara ry'umugina.

Impene y'inzungu ikaba ihagaze mw'iraro yayo , iyo mpene ikab'ifise amabara yera n'ayirabura , ikab'ifise n'amahembe maremare kand'ikaba ivyibushe isa neza , ikaba har'ahantu ihagaze har'ivyatsi vyumiye hasi baba bayihaye kugira ng'irishe , n'uduhenehene zataye aho hantu.

Umurima munini cane utewemwo ibitoki, ukaba uhagazemwo abantu benshi batandukanye bagize umuzingi hagati, iruhande hakaba hari ibitoki bifise amababi atandukanye harimwo ay'icatsi n'ayumugina.

Ikibanza kirimwo ibijumbu vyishi cane bikaba bisashe hasi Ivyo bijumbu bikaba bifise ibara ritukura bikaba biryamye hasi ku mitoto iyo mitoto ikaba ifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Abanyagihugu baba murako gace bazindukiye k'umusoz'uraho bariko barater'ibiti kugirango bashobora kwirind'isuri igend'ibatwarira ibiterwa. Hakaba harih'Abagore basanzwe barimira kuruwo musozi ,n'abandi bashinzwe ivy'uburimyi n'ubworozi murako gace.

Amateke atatu ateretse kw'isahani aya mateke hakaba harimwo abiri maniniya nakandi gatoya kateze neza aya maniniya rero akaba yagiye acibwa umutwe nako gatoya na ko bakaba bagakase umutwe ayo mateke rero akabari amateke yamarundi bakunze kwita amafyiru.

Ikibanza kirimwo ibase ifise ibara ry'urwatsi rubisi, ikaba irimwo amateke menshi bahejeje gusoroma. Ayo mateke akaba afise ibara rya mugina, hasi hakaba hari ububuye butoya.

Umurima munini cane, ukaba utewemwo ibiti bitonze ku murongo, bikaba bifise ivyamwa bitarera, hakaba hariko amashami afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ibitoke vyinshi bashize ahantu kw'ivu kugira bishobore gukamukamwo amakakama kubera ariho bakibica. Ivyo bitoke hakaba hariho binini binini n'ibindi bitobito bifise amabere yeze kandi akomeye, hakaba ari ahantu mw'isoko abandi bariko baragura ibindi bidandazwa.

Umurima munini cane ukaba utewemwo ibiterwa vy'itomati izo tomati zikaba zimwe zitarera izindi zareze zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryicatsi kibisi n'iritukura.

Kamariza avyukiye mu murima yambaye igitenge n'umupira w'urwatsi rubisi, n'agatambara kirabura mu mutwe. Afise ibase igomba gusa ubururu, ariko avomera imboga ziwe. Izo mboga kandi zikaba ziteye mu buryo bwa kijambere, zinafise ibiti bazishingiye kugira ngo zizogugireko.

Nza kinini kikaba kirimwo abantu benshi batandukanye haahantu hakaba hubaze ibiti bitonze ku murongo inyuma hakaba hari umurimo munini w'ibitoki.

N’ umurima mu nini cane urimwo ibiterwa bisa n'urwatsi rubisi hakaba harimwo ivyamwa bifise ibara zitandukanye harimwo iry' icatsi kibisi n'iritukura hakaba hahagazemwo umugore yambaye igitenge n'umupira n’igitambara mu mutwe.

N'umurima munini cane utewemwo ivyamwa bikaba bitarera bikaba bifise ibara ry'ugwatsi rubisi hakaba hahagazemwo umugabo yambaye ikoti isa n'ibara ryirabura.

Abantu benshi cane rwose harimwo abagabo abagore bamwe bakaba bambaye udupfukamunwa mu ntoki bose bakaba bafise amashugwe inyuma hakaba hari amararo manini.

Ikibanza kirimwo iraro rinini cane ririmwo inka zifise amabara atandukanye harimwo iyera iry'irabura ni rya'mugina hakaba hari umwana yicaye hejuru ku biti yambaye umupira utukura akaba ari ko araziragira.

Igibanza kinini cane kirimwo abantu benshi batandukanye harimwo abagabo n'abagore bakaba bafise isuka bose mu ntoki hakaba hari amashamba inyuma yabo n'ibiti vyinshi.

Ishirahamwe ry'uburimyi n'ubworozi ryazindukiye m'umurima, ririkumwe n'abashinzwe umutekano bakora mu gisoda, bakaba bariko baragenda bongera imbuto m'umurima uteyemwo ibigori n'ibiraya, hakaba hari n'abandi bagenda bashiramwo umwavu kugira bishobore gukura neza.

Isoko rinini cane gose rikaba ririmwo abantu batandukanye harimwo abagabo n'abagore bakaba bariko baradandaza igitoki.

Ikibanza kinini cane, kikaba kirimwo imifuko myinshi yuzuye ibiraya. Iyo mifuko ikaba ifise ibara ryera hama ivyo biraya bikaba bifise ibara rya mugina.

Abantu benshi bakoraniye kugatanda gashasheko ihema ako gatanda kakaba kubatswe mubiti n'imbaho ako gatanda kakaba karagenewe kwanikako ibintu nakaba bariko baratora ibitogwa muri vyabintu vyanitse kuri ryahema abo bantu kandi bakaba bari mungeri zitandukanye harimwo abagabo n'abagore.

Mvuye gusuroma intore mu murima ca asanga za ntore hariho izihishiye n'zikirimbisi hariho nizitarera, kandi intore akaba ari nziza guteka mu mboga canke kuzirya zonyene zifashe mu mubiri, kandi zikabazigira akamaro ku magara y'umuntu.

Haremye isoko, rikaba rifise abantu bagiye bazana ibidandazwa bigiye bitandukanye, harimwo amatomati, imboga, ibitunguru n'ibindi bidandazwa vy'ivyamwa bigiye bitandukanye. Hakaba hariho abantu b'ingero zitandukanye harimwo abagore n'abagabo.

Mw'isoko hakaba har'ahantu umugore yifitiye ahantu yegeranirije ibiraya vya kijambere ,ivyo biraya bikaba vyarasoromwe vuba bikaba bigitotahaye bitaragira ico biba. ivyo biraya kandi bikaba biri kudu tanda twubakishijwe imbaho n'ibiti.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibiseke bitekeyemwo bwishaza budatonoye i ruhande hakaba hari n'ibiharage bitarera bifise amashami asa n'urwatsi rubisi.

Ubwishaza buheruka gusoromwa, bukaba bwarashizwe ahantu kugira ngo bushobore kuzotunganwa babutekemwo, kandi bukaba bwaragiye burisaturamwo kabiri. Ubwo bwishaza rero, hakaba harimwo bumwe busatuye n'ubundi budasatuye.

Agakemanyi kajishije kakaba karimwo ibiharage vy'ubwoko butandukanye bigiye bitandukanye ku mabara nibindi bitobito ivyo biharage bimwe bikaba bisa n'umugina n'agahama hakabaho nibindi bifise amabara agomba kwera nayirabura.

Ihema ndende isa n'ubururu, iyo hema bakaba bayiteretseko imifuko myinshi, iyo mifuko ikaba igiye itandukanye mu mabara harimwo iyera, iyigomba gusa umuhondo n'iyurwatsi rubisi. Iyo mifuko yose ikaba izinze irimwo imbuto zigiye zitandukanye nk'ibiharage, ibigori n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikibanza kinini cane cubatsemwo ibiti bikaba biriko ibigori vyumye bikaba bimanitse hejuru, ivyo bigori bikaba bifise ibara risa n' umugina.

Ibarabara ry' ivu harimwo ikinga ritekeye ubwishaza bwinshi cane iruhande hakaba hari ubwatsi bwimeza n' imodoka ifise ibara ryera umuryango wugurutse.

Ihangari y'ibigori ivyo bigori akaba ari ibigori batoranyije biteze neza bikuze bininiya kugirango bavyanikire bizovemwo imbuto canke bavyanikire bazobisyeshemwo ifu ivyo bigori bikaba vyanitse kubiti bigiye bitambitse ibindi bihagaze vyubatse aho hantu.

Basabose n'umugore wiwe bazindukiye mu mwonga kugosora umuceri kugira ngo bashobore kuwushira mu mifuko bawutware mu mahinguriro, bawusekure hama uvemwo umwimbu bawushire kw'isoko canke bawurye. Hakaba hari n'abandi bantu bari hirya bakiri mu murima basoroma umuceri wabo.

Igibanza kinini cane gisa shemwo ibigori hasi vyinshi bimwe bikaba bitekiye mw'igunira vyuzuye bikaba bifise ibara ry'umuhondo.

Mu murima munini cane ukaba uhagazemwo umugore afise umwana akaba afise n'igiseke kijishije kirimo ubwishaza muri uyo murima hakaba hatewemwo ibigori.

Ihangare niniya iyo hangare ikaba yubakishijwe ibiti n’amabati, ikaba ifise ibiti bihagaze ni bikitse , ivyo bikitse bikaba arivyo vyanitseko ibigori. Bakaba baragiye bafata ibigori binini binini vyeze neza barabishishura babohanya amashishwa baravyanikira kugira ngo bizovemwo imbuto.

N'urima urimwo ubwatsi bwimeza hakaba harimwo ibase yuzuyemwo ibiharage vyishi iyo base ikaba ifise ibara zitandukanye harimwo iryera ni ry'icatsi kibisi.

Umurima mu nini cane gose iruhande hakaba hari amabuye manini uwo murima ukaba uteyemwo ibiharage bikaba bitarera haba hashinzemwo ibiti birebire indani iruhande hakaba hari n'ishamba ry'ibiti.

Ikibanza kinini cane kirimwo imbuto zitandukanye harimwo ibigori, ibiharage bikaba biri muma base no muma sorori hakaba hari n'udu sorori tutarimwo ikintu na kimwe.

Mu kibanza kenimi cane cubatswe kikaba kirimwo imifuko myinshi cane akaba harimwo n'abantu babiri n'abandi bariko barapakira iyo mifuko ikaba ifise ibara ryera.

Inzu z'amahangare bubakishije ibiti n'amategura. Izo nzu zikaba zaragenewe kwanikamwo ibigori canke ibiharage. Hakaba hariho inzu imwe iri hakurya, hakaba hariho n'iyindi yanitsemwo ibiharage. Ivyo biharage bakaba bariko baravyanika kugirango bazoshobore kubibika bimeze neza.

Umurima munini y'iya cane w'ibigori ukaba warakubiswe n'izuba hakaba ari bo ibiti bimwe na bimwe bifise amababi agitotahaye matoya aha ibindi vyose bikaba vya rumye hakurye yo mumurima aruguri y'umusozi hakaba ari ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi n'amater ahasi agiye arimyeko ibitego biro bitandukanye.

Ahantu hakora uburimyi bw'amashurwe aya mashurwe akaba akorwa kugira ngo azoje kugurishwa mu mahanga aya mashurwe akaba afise amabara y'urwatsi rubisi ayagomba gusamaugina n'agomba kwera aya mashurwe, kandi akaba arimaremare cane.

Ihangari yubakishijwe ibiti n'amabati iyo hangare ikaba ifise ibiti bihagaze n'ibitambitse bakaba banikira ko ibigori bigifise amashishwa bapfundikanyije ivyo bigori bikabavyanikwa kugira ngo vyume neza bizoshobore guhingurwamwo ivyokurya canke imbuto.

Umufuko ujishije mu nyuzi uwo mu fuko ukaba utekeyemwo ingano izo ngano zikaba zidahuye zitaragosorwa kandi izo ngano zikaba ziriko ziranikwa ahantu kugira zishobore kuma neza zizogosorwe zimeze neza, ingano zikaba ari nziza bazikuramwo izo kurya bakanazitekesha.

Hantu hakoraniye abantu bari mu nama yabaremye n'aborozi hakaba ari meza yateguwe ko ibiseke bibiri bigefise amabara y'umugina ay'ubururu n'ayagomba kwera vyo biseke bikabairimwo ibiharage bidasa mu mabara yabigomba kwirabura n'ibindi bigomba gutukura hariho na duka aratasitwanitse ku bwoko bw'ivyo biharage.

Ibitaro birimwo abaganga. Bakaba bariko barabaga bakoresheje utubugita duto. Bakaba bambaye itaburiya zisa n'ubururu n'ubufukamunwa, n'igitambara mu mutwe.

Iraro rinini cane ryubakishijwe n' ibibaho binini izo nka zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n' iryirabura hasi zikaba ziriko zirarisha ubwatsi bwumye.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwinshi bwimeza hakaba harimwo n' inka nini zifise amahembe mare mare zikaba zifise ibara rya mugina hakaba harimwo n' ibiti bire bire.

Ikibanza kinini cane kirimwo urupangu rurimwo impene nyinshi, izo mpene zikaba zifise amabara atandukanye, harimwo iryera, irya mugina n'iryirabura.

Mukibaza kinini cane kirimwo ubukwavu butatu bukaba buryamye hasi ubwo bukwavu bukaba bufise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwinshi bwimeza bukiri buto, hakaba hari imbwa nyinshi zifise amabara atandukanye harimwo iry'amugina n'iryirabura zikaba ziri ku kiziriko hakaba hari n'abantu bazifashe.

Inka nini cane gose yambaye amahereni y'ibikarato kumatwi, akaba asa n'ibara ry'umuhondo, iyo nka ikaba ifise ibara ry'umugina, ikaba yafashe ururimi irukuza muzuru.

Kaloli azindukiye mu mararo yiwe yakija mbere ayamararo aka fise inka nzamba y'amaparata ku matwi ahiko aragenda azishya ubwazi kaloli akaba yambaye ibirato birebire vyirabura ishaticiyemouturongo y'amabara menshi n'ingofero igomba kuva nkijishije.

Iraro ry'ubakishije ibiti n'imbaho, hakaba hariho ibibuguru biheruka kuvuka. Ivyo bibuguru bikaba vyiyegeranije mw'ifuruka y'iryo raro, hakaba hariho ikibuguru gifise amabara yirabura n'ayera. Ivyo bibuguru bikaba bitarakura neza ngo navyone bishobore kuvyara ibindi.

Imbere y'amashure hari ubusitani bw'ivyatsi, hakaba hariko harisha intama nyinshi zigiye zitandukanye, hariho izingabo niz'ingore, hakaba hariho izifise amabara agomba kw'irabura ay'umugina n'ayera izo ntama Kandi hakaba hari izikuze nizikiri ntoya.

Umuganga w’ibitungwa yambaye isarubeti yera, uwo muganga akaba yambaye n'ibirato bire bire vy'irabura n'ipantaro igomba gusa n'urwatsi rwerurutse. Akaba ariko aratwenga afise akanyamuneza kubera inka ihejeje kuvyara inyana nziza cane y'amabara yera n'ayirabura, akaba ariko arayigaburira kugira ngo ishobore kuronka inguvu.

Iraro ryubakishije ibiti n'imbaho hakaba hororeramo ingurube hakabari abagabo batatu babiri bakaba bafasha iyongurube bari ko bayifatira umugango w'ibitungwa kugira ngo ashobore kwivura abo bagabo babiri bakaba bafasha ukuguru kumwe harimwo uwambaye agapira kera n'agatukura.

Ahantu ku musozi hakaba ari ahantu, hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi, hakabaho nubatse n'iraro ry'ubakishije ibiti n'imbaho. Ruguru yaho haka hari intama ziriko ziragenda zirisha, hakaba hariho zimwe ziziritse n'izindi zitaziritse.

Karori ari mw'iraro bororeramwo ingurube, iryo raro rikaba ryubakishije ibiti n’imbaho n’amabati. Hakaba hari iraro ririmwo ingurube y’akizungu, akaba Karori ariko arayagaza ayigaburira sondori mw'ibido ikase.

Ahantu hari ibuye ry'urutare ryo mu mazi, iryo buye rikaba rihagazeko udukoko dutatu two mu bwoko bumwe tugomba gusa, utwo dukoko tukaba tuba mw'ishamba, hakaba hariho tumwe dufise imirizo miremire, akandi nako kakaba nta murizo gafise, kakaba gafise amabara agomba gusa umugina n'ayera.

Ishamba rinini cane, rikaba ririmwo inkende zibiri zikaba zifise ibara ry'irabura, hama kurico giti hakaba hariko ubwamwa bufise amabara atandukanye harimwo umutuku n'icatsi kibisi.

Ikibanza kinini cane kikaba gihagazwemwo inyoni ndende cane ifise umunwa muremure ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura, ni ryumuhondo iruhande hakaba hari inkombe iriko ubwatsi bwinshi.

Mu ikibanza kirimwo intuma nini cane ikaba ihagaze ifise amabara atandukanye harimwo iry' umutuku iry' ubururu ni ry umuhondo.

Ni ishamba rinini cane ririmwo inyoni ihagaze ku gati gafise amashami asa n'urwatsi rubisi iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanyi harimwo iryoubururu ry'umuhondo n'iryirabura.

Igiti kirekire c'amashami menshi kikaba gihagazemwo ibikoko bibiri vyo mw'ishamba biri mu bwoko bw'inkende, bikaba vyose vyirabura hakaba harih'inkende ikuze n'iyindi ikiri ntoya, iyikuze ikaba ariyo nyina yiyo ntoya irik'irayironderera ivyo igaburira iyo ntoya.

Ahantu hari umuhombo, umuhombo w'amazi ukaba uhagazeko inyoni zo mu bwoko bumwe zitatu. Izo nyoni zikaba zifise amabara agiye atandukanye, hariho ay'umuhondo, ayatukura, ay'urwatsi rubisi n'ay'ubururu. Izo nyoni kandi zikaba zihagaze zirabana.

Ahantu mu vyatsi hari ivyatsi bigufiya bigiye bifse amababi mato mato, hakaba hariho n'ibindi bifise amababi maremare, hariho ayafise amababi yumwe n'ayandi akiri matoto. Hakaba hizingiye inzoka niniya cane, iyo nzoka ikaba ifise amabara agiye atandukanye, ayirabura n'ay'umugina.

Ahantu kunzira hakaba hari ikiraro cimbaho hakaba hari inyoni ihagaze kurizambaho ifise amaguru maremare, namababa maremare numurizo muremure wamababa ukaba ugomba kwirabura ahandi naho ikaba igomba gusa umugina ikaba ifise numunwa muremure wirabura